Ŋutsu aɖe kple eƒe aƒeho le aƒeme hele aɖaŋudɔ tɔxe aɖe wɔm. Ɖeviawo kple wo nɔ wo le wo tɔ gbɔ eye wo le nu kpɔm ale yi ke fofoa le ewɔ mee nenea.

Amewo le konyi fam le kuteƒe, ameyinugbe la le aɖaka me le ameawo ƒe ŋgɔ esime wole kukɔnuwo wɔ he na eƒe ɖiɖi.

Yevu aɖewo le seƒoƒogble aɖe me eye wo le beléle tɔxe aɖe tsɔm na seƒoƒoawo. Wodo asiwuiwo eye ame sia ame ɖo mo vevi ɖe nu si wɔm wo le la gbɔ.

Nuɖuɖu si nye waakye, supageti, mɔli, bɔbɔ, karoti kple bubuawo li hena ɖuɖu.

Mɔmemidzraƒe aɖe si nyakpɔ ŋutɔ eye eŋuu, motowo kple ame vovovowo va teƒe ma hena amidzedze. Ŋuɖola aɖewo hã ɖi eye wole teƒe ma hele ŋuawo dzɔm hena dzodzo.